Omugundjuka omuwanawa mongashingeyi omugundjuka ngoka ha nyangadhala, naagundjuka oyendji ngaashingeyi ohaya hongo iipilangi nomiipilangi moka ohaya hongo mo iipundi ,oombete nosho wo iitafula.

Mongashingeyi ka puna we omwali ta tumbu mukwawo ngele ta shiya ko mahupilo, naantu oyendji oya kongo omikalo dhoku ngeshefa opo ya mone omboloto nosho wo ya gwanithe po oompumbwe dhawo dhesiku kehe.

Oombanga otadhi gandja omikuli kaanafalama opo ya ninge oombola nomashina gokukwata olusheno loketango, yo ya vule okutekela iimeno yawo ethimbo kehe pwaana uumbanda washa. Shika otashi ya pungulile iimaliwa oshoka itaya longitha olusheno lomeya ndoka luna ondilo.

Ka kunawe oku pungula iimaliwa moombuli dhondunda nenge muukangwa yo yi yakwepo ku waalye. Oombaanga odhakutha po omukundu ngoka niishoshela iishona lela .Omuntu kehe ena oomvula omulongo nahetatu okuya pombanda ota vulu okupatulula epeko lye lyomapungulilo naahoka iiponda oyili megameno.

Muuyuni womalungula nomaungomba oshipu opo omuntu atume iiponda. Kaakwawo nenge kaapambele ye mboka yemuli kokule nokokule oshoka mongaashingeyi iimaliwa ohayi tumwa ashike molupe loka tumwalaka okafupi.